loowwan baayyee karaa irra deemaa jiran argaa kan jirrudha. loowwan kunneenis fayidaa hedduu kan qabanidha, isaan keessaa muraasni kanneen akka nyaataaf ooluu, madda galii ta'uufi qonna qotuu keessattis gahe guddaa kan qabanidha.

Namni ergaa nama biraan qabachuuf akka durii hin rakkaatu. Yeroo amma bara itti teeknoloojiin babal'ate kanatti namni bilbila fayyadamee ergaa waliif dhaama. Hojii hojjetus yoo qabaate mana isaa taa'ee cumaurachuu danda'a.

Guuboon meeshaa leemmana irraa tolfamu keessaa tokko yoo ta'u, meeshaa baay'ee jabaa hojii danuu hojjechuu danda'udha. Meeshaan kun yeroo baay'ee gabaa ittiin deemuuf, mosee ooyiruu keessaa funaanuu fi kannneen biroof kan fayyadudha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Kun Finfinnee naannoo Addabaaba'ii Masqalaati. Bakka kana gamoowwan gurguddaatu jira. Daandiin riqichaa kan lafa irraa olka'ee kan hojjatame illee ni argama. Bakka kana konkolaataaleen garaa garaa socho'aa jiru. Fuuldura kanatti ammoo namooti motora oofan ni jiru.

Namoota balfa meeshaa sibiilaa kanatti naqanii dhiibaa jiranidha. Konkolaataan fe'isaa guddaan tokko immoo dhaabbatee jira. Namoonni kaan immoo dhaabbatanii jiru. Namoota kanaan gamatti gamoon mul'atu Kun kutaa meeqa of keessaa qaba?

Kun ilmooleewwan hoolaa kan xiqqoo gurguddataniidha. Ilmooleewwan kunneen bifa wal fakkaataa kan qabaniidha. Hoolonni kunneen bifti isaanii magaala kan ta'ee fi qaamni isaanii baay'ee gabbatoodha. Ilmooleewwan kunneen saalli isaanii kormaadha.

Manni bittaa fi gurgurtaa uffata aadaawwanii bakkeewwan gara garaa keessa tamsa'anii jiru. Uffanni aadaa saba Oromoo kun nam-tolcheetti uwwifamee kan jiru yommuu ta'u, dubartoonni ilaalanii akka bitataniif kan isaan gargaarudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun namoota baay'ee taa'anii hojii qonnaa irratti bobbaa'anii jiran argaa jirra. namoonni kun baay'inaan hojii qonnaa irratti bobbaa'anii hojjechaa ykn qotiyyoodhan qotaa kan jiranidha.

Kun daa'imman ala muka jala taa'anii barachaa jiranidha. Daa'imman kunneen qubee barachaa jiru. Bakki isaan jiran kun naannoo mukkeen jiranidha. Isaan keessa isheen tokko kaatee qubee lakkoofsisaa jirti. warri hafan ammoo taa'anii barachaa jiru.

Kaabii dhagaa irratti barreeffamni mukkeen irratti barreeffamnii argamu. Innis paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee keessatti kan argamuudha. Innis ol ka'iinsa isaatiin Itiyoophiyaa keessaa sadarkaa lammaffaa irratti kan argamuudh. Tulluu diimtuun ol ka'iinsa lafa irraa meetira 4377 qaba.

Baasii gurguddaa lama walcinaa dhaabbatee jiru yommuu ta'u, baasiin tokko cinaa isaaniitti xinnoo ni mul'ata. Baasiin Kun halluu alaabaa Itoophiyaa of irraa qaba. Baasii gurguddaa akkasii eessa ittiin imaluuf itti fayyadama?

Yeroo durii namni harka yookaan qaama dhiqachuuf saamunaa hin fayyadamu ture. Sababiin isaa saamunaa wanti jedhamu hin jiru waan ta'eef. Yeroo ammaa kana garuu yeroo itti ammayyummaan akkaan dabalaa jiru kanatti gosa saamunaa hedduutu as ba'aa jira.

Bakki kun, bakka har'ii fi gaarri jiru yoo ta'u, harri kun bal'ina xiqqoo kan qabuu fi gadi fagoo kan ta'ee dha. Bakki kun lafa ol ka'aa gaaran kan marfamee jiru yoo ta'u. gaara kana irra biqiloonni gammoojjii jirma xixiqqoo qaban qaban ni jiru.

Bakka gurgurtaa meeshaalee qeexooti. Suuqiin kun sooftii gosa garaagaraa tooran tarraa'anii kan taa'an of keessaa qaba. Isaaniis gosaan akkasuma hammaan akka namni barbaadutti baay'atanii kan dhiyaatanidha. Suuqii kana keessatti meeshaan biraa hin gurguramuu?

Bakka gurgurtaa firiiwwan biqiltoota nyaataaf gargaaraniidha. Namoonni baay'eenis biqiltoota nyaataa kana bitachaa kan jiranidha. Bakka gurgurtaa kanatti walitti qabamanii kan jiranis kanneen akka timaatimaa, qullubbii diimaa, raafuu maramaa, zayita nyaataa fi wantoota biroo hedduudha.

Shubbistoonni yeroo ammaa akka biyya keenyaatti hojjechaa jiran hojii boonsaa ta'e hojjechaa jiru. Kana jechuun leenjii gahaa ta'e fayyadamuudhaan waraabbii sirbaa irratti waanta isa madaalu dhiyeessanii kaayyoo barbaadameef sana dhugoomsaa jiru.

Allaattiiwwan hedduun bifa puuphaatiin wal horu. Wucoowwan kunneen lamaan hanqaaquu keessaa yeroo dhiyoo bahanii kan jiran yoo ta'u, hamma gaafa socho'uu danda'aniitti soorataaf haadha isaanii irratti hirkatanii kan jiraatani dha.

Itoophiyaan miidiyaa hawaasaa ganama, guyyaa fi galgalati qooduudhaan odeeffannoo kan tamsaasan qabdu keessaa miidiyaan Hawaasaa kun tokkodha. Innis odeeffannoo waa'ee biyyoota gamtoomanii Afirakaa keessatti afaan Amaaraatiin kan dabarsudha. Odeeffannoo guyyaa dabarsaa jira.

Manni kun mana gamoo hedduu ol dheeraa ta'e yoo ta'u, gamoon kun: dhagaa, simiintoo, muka fi qorqoorroo irratti kan hojjatamee dha. Manni kun gamoo ammayyaa osoo hin taane gamoo umurii hedduu qabu baay'ee dulloomee jiruu dha.

Namoonni hojii isaanii fi kallattiiwwan gara garaatiin addunyaa kana irratti yeroo beekamtii waliif kennan ni mul'atu. Beekamtiin kunis akka madda kabaajaatti ilaalama. Suura kanarrattis namoonni duree amantaa ta'an yeroo namaaf beekamtii kennan argama.

Bakki yaadannoo injifannoo adawaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuu danda'eera. Kun immoo namoonni baay'een karaa salphaadhaan seenaa bakka sanaa akka hubatan taasisuu danda'eera. Kanaaf jecha namoonni baay'een yeroo ammaa dhaqanii daawwachuu danda'aniiru. Kun immoo hojii gaariidha.

Manni asitti argamu kun giddugala aadaa Oromoo Salaalee yommuu ta'u, barreeffamni manicha irratti afaan sadiin barreeffamee jira. Isaanis faan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan ingiliffaati. Halluun mana kanaa maal fakkaata?

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru qolaa kitaaba irratti namoota lama argaa jirra. qolli kitaabaa asoosamaa fi saayisiisaa kan taheedha. kitaabni kun kitaabaa qubee Afaan Oromoon barreeffamee kan jirudha.

Kun dubartii uffata aadaa Oromooo Booranaa uffattee jirtuudha. Dubartiin kun callees mormatti kaa'attee kan jirtuudha. Calleen isheen kaawwattee jirtu kun halluu garaa garaa kan qabu yoo ta'u, halluuwwan kunneen hiika mataa isaanii kan qabanidha.

Kun kitaaba Afaan Oromootiin barraa'e yoo ta'u, mata dureen kitaaba kanaa 'Mil'uu Miliquu' jedha. Barreessaan kitaaba kana Obbo Guutaa Rabbirraa Baqqaanaati. Kitaaba kana irra mallattoon muka Odaa ni argama. Akkasumallee namichi taa'ee qawwee dhukaasu jira.

Manni kun, mana jireenyaa dha. Mana jireenyaa kana keessa lafa irra pilaastikni afataa afamee kan jiru yoo ta'u, sireen muka irraa hojjatames mana kana keessa ni jira. Sireen mukaa kun, haalluu diimaa gurraacha mukaa dibamee jira.

Kunneen oomisha muduraa maangoo jedhamu yoo ta'u, baay'inaan wal irra tuulamee argama. Maangoon nyaata dhandhamni isaa baay'ee mi'aayudha. Maangoon erga nyaataaf ga'ee booda qunceen isaa irraa quncifamuun nyaatama. Bifti yookiin halluun maangoo kana maal fakkaata?

Namoonni kunneen aangawoota mootummaa fi namoota miseensa qaama nageenyaa ta'anii dha. Qaamoleen nageenyaa kunneen namoota miseensa poolisii federaalaa Itoophiyaa ta'an yoo ta'u, aangawoonni mootummaa kunneenii fi miseensonni poolisii federaalaa Itoophiyaa nagaa wal gaafachaa jiru.

Bakki kun, mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa dha. Manni barnootaa kun magaalaa Finfinnee, kutaa magaalaa Araadaatti kan argamu yoo ta'u, maqaan mana barnoota kanaa Mana Barnootaa Biyyaalessa Itoophiyaa Sadarkaa Tokkoffaa fi Lammaffaa jedhamee waamama.

Kun gosa qalamaa qubeessaa jedhamudha. Gosi qalamaa kun fakkiiwwan kaasuuf kan ooludha. Akkasumallee barattooti wanta deebisanii balleessuu barbaadan ittiin barreessuf itti gargaaramuu danda'u. Qubeessaan ala bakka kanatti wantoota akkam akkamiitu jira?

Kun lafa bu'aa bayii fi lafa diriiraan bakka tokkotti kan mul'atudha. Lafa kana irratti maasaan gargar kutamuun midhaan gosa garaa garaa irra faca'ee kan argamu yoo ta'u, qe'een nama illee ni argama.

Shamarran Oromoo uffata aadaan faayamanii suuraa ka'aa jiran fakkaatu. Harka isaaniitti immoo siinqee fi daraaraa akkasumas okkotee qabatanii jiru. Hundumti isaanii kolfaa jiru. Shamarran lamaan bukkee lamaaniin dhaabbatan qaamni isaanii guutummaatti hin mul'atu.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Itoophiyaan biyya uummata, sabaa fi sab-lammoota hedduu qabaachuun beekamtudha. Biyyi kun hawaasa aadaa, duudhaa, afaan, amantii fi kanneen biroo qabaachuudhaan addunyaa irratti ajaa'ibsiifamtudha. Namoonni kunneen uffata aadaa naannoo Oromiyaa uffatanii jiru.

Namootni mana keessa jiru. Namoota mana keessa jiran keessaa mucaan tokko deemaa kan jiru yoo ta'u, kanneen biroo immoo dhaabbachaa jiru. Mana kana keessa meeshaaleen garagaraa ni jiru. Baay'inni namoota mana kana keessa jiranii meeqa?

Kun meeshaa biyyee haruuf gargaaru yoo ta'u, maqaan isaa akaafaa jedhama. Meeshaan kun sibiila irraa kan tolfamuudha. Meeshaan kun lafa irra kaa'amee argama. Halluun akaafaa kana arroowadha. Meeshaa kanatti qabannaan itti kaa'amuun kan itti hojjatamuudha.

Alaabaa mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaati. Alaabaan kun irraa gadi magariisa, keelloo fi diimaadha. Magariisni badhaadhina, keelloon abdii fi diimaan wareegamaa fi gootummaa agarsiisa. Akkasumas faajjiin isaa urjii yommuu ta'u wal qaxxummaa sabaaf sablammootaa ibsa.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun konkolaataa fi mana argaa jirra. konkolaataan karaa irra adeemaa kan jiranidha. konkolaataa kan keessaa konkolaataa mana baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taateedha.

Bosonuun bineensa bakkee keessa bosonaa fi paarkii eegamaa keessa jiraachuudhaan beekamtudha. Bosonuun kun margaa fi baala waan soorattuuf, qaamoleen ishee adamsan danuudha. Adamsitoota kanneen keessaa muraasni leenca, namaa fi qeerransadha.

Kun loogoo Waldaa Misooma Oromiyaati. Loogoon kun bifa geengoo kan qabu yoo ta'u, gidduu isaarraan bifa geengoo kan qabuudha. Waldaan Misooma Oromiyaa Obbo Abbaa Duulaan kan hundaa'e yoo ta'u irra caalatti waldaa baruumsa irratti xiyyeeffateedha.

Mooseen nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun namoota baay'ee biratti haalota garaa garaatiin soorratama. Kana irraa ka'uudhaan qonnaan bultoonni keenya yeroo ammaa baay'inaan oomishaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan gabaa keessatti gatii xiqqaadhaan gurguramaa jiru.

Bakki kun, bakka saawwan aannaniif ta'an itti elmamaniidha. Sa'awwan kunneen haalluuwwan kan akka:diimaa fi gurraacha adiin makaa kan qaban yoo ta'u, galma isaanii keessatti baay'inaan walitti qabamanii soorata isaanii marga irraa qophaa'e soorachaa jiru.

Manni yeroo ammaa kana bifaa fi haala garaa garaan ijaaramaa kan jirudha. Manneen baay'een isaanii kan akkasitti ijaaraman magaalaa keessatti kan argamanidha. Manni kun ibsaa waan qabuuf ni miidhagaa jechuu dandeenyaa?

Namoonni saalan dubartoota ta'an uffata aadaa haalluu adii qabu uffatanii fi rifeensa isaanii bareessanii dhahatanii sirba sirbaa jiru. Namoonni kunneen dibbee sirbaa qabatanii harka waliin dhahanii sirbaa kan jiran yoo ta'u, ayyaana Ashandaa jedhamuun beekamu naannoo Amaaraa fi Tigraayitti kabajamu kabajaa jiru.

Laggeen biyya keenyaa baay'een isaanii gannaa bona gabbatanii yaa'u. Kana irraa ka'uudhaan namoonni biyya kanaas waantota baay'eedhaaf itti fayyadamu. Kanneen keessaa tokko loon isaanii rakkina tokko malee gara sana geessuudhaan akka isaan bishaan kana dhugan taasifamaa jira.

Namoota ijaarsa irratti bobbahanii jiran argaa kan jirrudha. Namoonni kunneenis kan isaan hojjachaa jiran ammoo karaa konkolaataan irra deemu kan maqaan isaa asfaaltii jedhamuun beekamudha. Lafa kanatti konkolaataan hojjatullee ni argama?

Kun namoota uffata aadaa Oromoo kan Gujii uffatanii argamaniidha. Namooti kun dhiiraa fi dubara ta'uun lama ta'anii dhaabachaa jiru. Naannoon isaan jiran kun lafa bal'aa kan marga gogaan uwwifameedha. Darbee darbee ammoo biqiloonni gaggabaaboon ni argamu.

Balbala mukaa banamaa irra daa'imti xiqqoo guraattiin dhaabachaa jirti .Daa'immaan alatti jaarikaan abbaan liitira sadii balbala irra dhaabbatee jira. Gidaarri yookan keenyan mana qalama cuquliisa dibamee jira. Golgaan karaa foddaan alatti gadi ba'ee jira.

Konkolaataan miila sadii baajaajii jedhamtu kara irra deemaa jirti. Karaa kana cinaa ammoo gamoo guddaa kutaa baay'ee qabu tokkotu jira. gamoo kana jala namoonni olii fi gadi adeemaa jiru. Yeroon isaa aduu kan qabuu fi guyyaadha.

Gosa sinbiraa Luka dheeraa qaban lama yommuu ta'an, takka Luka Kaatee morma ishee ol qabdee dhaabbattee jirti. Takka immoo of irra naannoftee ilkaan isheen of hooqaa jirti. Mataa sinbira kanaa gubbaa kan jiru maali?

Teessoon Teepha irraa hojjetamu biyya kana keessatti tajaajila guddaa kennaa jira. Teephni kun gogaa beelladoodaa irraa waanta argamuuf biyya kana keessatti haaluma salphaadhaan argamuu danda'a. Kana waanta ta'eef ogeessonni baay'een hojjetaniitu gabaadhaaf dhiyeessu.

Namoonni baay'een mana jireenya isaanii keessatti waantota baay'ee dhaabuudhaan irraa fayyadamaa jiru. Kun immoo namoonni kun waanuma argan gara gabaa deemanii akka isaan hinbinne taasisuu danda'eera. Kanaaf jecha karaa mootummaas waanti kun jajjabeeffamaa jira.

Meeshaalee elektirooniksii kan yaadannoo ta'uun fayyadudha. Meeshaan kun yeroo baay'ee bilbilatti, kompiitaraa fi laappitooppiiwwan garaa garaatti suuquun kan fayyadudha. Humna ibsaa fi humnoota kna biroo malee hojjechuu kan danda'u miti.

Konkolaataan manaa daandii gubbaa mana fuuldura dhaabatee jira. Konkolaataan kun kan oomishamee dhaabbata konkolaataa oomishu maqaan isaa Tooyootaa kan jedhamuuni dha. Tooyootaan ,dhaabbata oomisha meeshaalee geejibaa yoo ta'u, biyya Jaappaanitti kan argamuu dha.

Qola kitaabaa yookiin ammoo kitaaba Afaan Oromoon barraa'edha. Qola kitaaba kanaa irratti eenyu akka barreesse, mata duree isaa fi fakkii harki tokko gaafa mataa qawwee cabsu mul'isu wayiitu irra jira. Kitaabi kun kan barreeffame Shallamaa Kabbee Jimaatini.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yookin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Kun barattoota daree taa'anii barachaa jiraniidha. Barsiisanis uffata dambii barsiisaa uffatee barsiisaa jira. Barsiisaan kun gara taa'umsa dudduubaatti darbee haala barattoonni kun irra jiran ilaalaa jira. Barattoonni kun uffata wal fakkaataa uffatanii argamu.

Kun muka guddaa baala furdaa fi rukkaa qabuudha. Naannoo muka kanatti ammoo beelladonni marga dheedaa jiru. Bakka kanatti mukkeeni fi biqiloonni garaa garaa ni argamu. Gara gubbaatti ammoo samii qulqulluun ni argama.

Kun loogoo dhaabbata Gamtaa Afrikaati. Loogoon kun bifa geengoo kan qabu yoo ta'u, Gara ala isaarraan mallattoo firii midhaanii kan ta'e irratti kaafamee jira. Gidduu isaa irran ammoo mallattoo kaartaa Afrikaa qabatee jira.

Callee uffata aadaa oromoowaliin kaawwatamudha. Calleen kun haalluu alaabaa abbaa gadaatiin kan hojjatame yoo ta'uinnisgurraacha, diimaafi adiidha. Calleen kun addaafi mormarratti kan dubartoonni hidhatanidha. Callee akkanaa guyyaa akkamii itti fayyadamnaa?

Namni haalluu gogaa qaamaa diimaa gurraacha ta'e qabu kun qaamni isaa furdaa dha. Rifeensi mataa nama kanaa hamma dheerinaa giddu galeessa kan qabu yoo ta'u, namni kun Tiishartii adii uffatee nama faana dhaabbatee jira.

Daawwattoonni akka addunyaatti gara biyya kanaa dhufuudhaan kennaa uumamaa biyyi kun ittiin badhaate yeroo baay'ee daawwachuudhaan beekamu. Kun immoo biyya kanaaf galii gama kanaatiin dhufuun akka isheen duroomuu dandeessu taasisuu danda'a waanta ta'eef irratti hojjetamaa jira.

Qola kitaabaa kana "leetoo" jedhu, kan suuraan dubartii tokkoo of irraa qabu yommuu ta'u, barrefamoota biraas qaba. Barreessituun kitaaba kanaa Biqiltuu Waaqasaa Olii jedhamti. Halluun kitaaba Biqiltuu Waaqasaa halluu akkamiti?

Alaabaan kun, alaabaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dha. Alaabaan kun haalluuwwan :diimaa, adii fi gurraacha akkasumas asxaa muka odaa haalluu walakkaa irra jiru haalluu adii irra kan jiru yoo ta'u, bakka kana biqiloonni magariisni hedduun ni jiru.

Kun durboota Oromoo babbareedduu mataa isaanii bifa aadaa Oromoo keessatti beekamuun sirreeffataniidha. Gosti isaan mataa itti sirreeffatan kun kan Ummata Oromoo bakka garaa garaa jiraatu kan akka wallaggaa, Booranaa, Gujii fi Walloo fa'adha.

Itoophiyaan yeroo ammaa jallisiitti fayyadamuu dandeesseetti. Kun immoo biyya kanaaf guddin ariifachiisaan akka dhufu taasisuu keessatti qooda guddaa qabu. Kana malees qonnaan bultoonni hojii kana hojjetan jijjiirama dhuunfaa akka isaan ofirratti argan taasiseera.

Kobbeen gosa adda addaatu jira. Isaanis kan dhagala'aa of keessaa qabuu fi kan hin qabne yookaan gogaadha. Inni Kun kan dhangala'aa of keessaa qabu yommuu ta'u, halluu gosa lamatu jiru.

Kun iddoo itti elektirikiin irraa to'atamuudha. Namichi tokko meeshaa safartuu elektirikii kan ta'e maltimeetirii qabatee hamma elektirikii safaraa jira. Meeshaan elektirikii to'achuuf gargaaru kun gidaara manaa irratti hidhamee argama. Meeshaan to'annaa elektiriikii kun gosa akkamiiti?

Namoonni yeroo guyyaa dhaloota isaanii yeroo kabajaan yookaan qophiin addaa tokko gaafa jiru, mana isaanii keessa wantoota adda addaatiin faayu. Guyyaa dhalootaa yoo ta'e, maqaan nama guyyaa dhaloota isaa kabajatu sanii ni barreeffama.

Kun intala uffata aadaa dheeraa uffattee argamtuudha. Uffati isheen uffatte kun bifa adii kan qabu yoo ta'u, naannoo harma isaarra hallu bifa magariisaa fi bifa diimaa kan qabuudha. Bakka intalli kun dhaabatte dudduuba biqilootatu jira.

Oomishaaleen kunneen oomishaalee ijaarsaa yoo ta'an, oomishaaleen kunneen sibiila irraa hojjataman. Sibiilli kun sibiila cimaa ayiranii yoo ta'u, gamoon yeroo hojjatamu akka dhaabbiitti kan fayyadanii dha. Oomishni kun, maqaan isaanii feerroo jedhamu. Feerroon kun hedduu cimaadha.

Nyaata buddeen tokko jala afamerratti ittoon gosa adda addaa naqamee argamudha. Qarqara qarqarattis buddeen muraadhan kan taa'ee jirudha. Nyaata kana irratti foon dheedhii illee murmuramee kan argamudha. Nyaanni kun nama meeqaaf gaha?

Namni yommuu macaafa qulqulluu dubbisu yookaan kitaaba gara biraa dubbisu, halluuwwan adda addaa fayyadamu. Halluuwwan Kun immoo waan dubbisne sana xiyyeeffannoon akka yaadannuuf, jala sararannee akka barreeffama biraan wal hin fakkaannee gochuuf gargaara.

Nama uffata haaraa uffatee kolfaa suura ka'aa jirudha. Kan taa'ee jiru immoo soofaa gubbaa taa'eetu. Uffanni jalatti uffatee jiru adii yommuu ta'u, karabaatiis jalaan qaba. Harka isaatti garuu maalif sa'aatii godhate?

Nama bidiruu fayyadamee bishaan irra deemaa jirudha. Namni kun bidiruu sana gubbaa taa'eet waan ittiin oofu immoo harakatti qabatee achas ilaalaa jira. Bishaan inni irra deemaa jiru kun bishaan ciisaadha moo kan yaa'udh?

Qamaleen bineensa bosonaati. Bineensi kun warreen kaan irraa waanta baay'eedhaan adda taati. Kana jechuun abshaalummaa guddaa qabaachuudhaan beekamti. Kana irraa kan ka'e bakka baay'eetti soorrata karaa salphaadhaan argachuu dandeesseetti. Kana malees namoonni yeroo ishee adamsan haala salphaadhaan jalaa miliqxi.

Kun maashina yookiin konkolaataa midhaan haamee dhahee galchuuf gargarudha. Maashinni kun ofuma isaa haamee dhahee callaa qofa kan baasudha. Maashinni kun bakka oomishi midhaanii bal'aa ta'etti haaluma salphaan oomisha walitti qabuuf gargaara. Maasii kana irraa achi fagaatee maaltu jira?

Kun meeshaa manaa daawwitii jedhamuudha. Meeshaan kun keessatti of ilaaluuf kan gargaaru yoo ta'u, wanta ittiin gidaara irratti fannisan of irraa qaba. Qarqara isaan pilaastika bifa magariisa qabuun haguugamee argama.

Jiruu hawwaasummaa keessatti namootni rakkoo tokko hiikuuf yookaan furmaata itti kennuuf akkasumas karoora baasuun yeroo marii gaggeessaan beekamaadha. Namuu yaada madisiisuun furmaata kaa'a. Suuraa kana irratti namoota walitti dhufuun marii gaggeessan argina.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaanii argaa jirru kun dubartoota sadii taa'anii anbaashaa hojjetaa kan jiranidha. akkasuma illee dubartoonni kun abiddatti naanna'anii taa'aa jiru. dubartoonni amma argamaa jiran kun maqaan isaanii eenyuu jedhamu?

mana kuusaa meeshalee argaa kan jirrudha. kunis bakka meeshaaleen gara garaa itti gurguramanidha. lafti kun ammoo yookaan manni kun dunkaana jedhamuunis ni waammama. meeshaalee gosa adda addaatu as keessatti kan argamudha.

Kun nyaatawwan fi dhugaatiwwan aadaa gosa adda addaa kan Itoophiyaatti baay'inaan beekamaniidha. Dhugaatii as jiru keessaa Itoophiyaatti baay'ee beekamaa kan ta'e dhugaatii daadhii yookiin booka jedhamutu argama. Dhugaatiin kun dammaa fi wantoota garaa garaa irraa kan tolfamuudha.

Kuni loogo yuunivarsiitii Arsiiti. Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u, loogoo kana irratti barreefamni maqaa yunvarsiitii kanaa himu irratti barraa'ee jira. Barreefamoonni kunneen afaan sadiin kan barreefaman yoo ta'u, Afaan oromoo, Ingiliffaa fi afaan Amaariffaan kan barraa'edha.

Kun gaazexeessaa istiidiyoo taa'ee oduu dubbisaa jiruudha. Gaazexeessaan kun ulaagaa gaazexeessaa guutuun waraqaa qabatee gara kaameraa ilaalaa oduu dubbisaa jira. Dudduuba gaazexeessaa kanatti suurri kaartaa addunyaa hojjatamee jira. Haalli yeroo gaazexeessaan kun keessa jiruu guyyaadhamoo galgaladha?

Kun dhiira goofaree jiksee yookiin ammoo nama mataa dheeressee jirudha. Namichi kun mataa isaa baay'ee dheeressee kan jiru yoo ta'u, naannoo gateetti isaa kan gahudha. Namichi kun afaan isaatti rigaa ilkaanii qabatee jira.

Kun gosa Allaattii afaan dheeraa qabduudha. Allaattin kun bifa gurraacha kan qabdu yoo ta'u, afaan ishee baay'ee dheeraa fi furdaadha. Allaattiin kun morma ishee jalaan bifa diimaa qabdi. Allaattiin kun iddoo akkamiitti argamti?

Namni suuraan isaanii muldhatu kun ambaasaaddar Diinaa Muftii kan jedhaman yoo ta’u sadarkaa ambaasaaddaraatti biyya kana tajaajilaa kan jiranidha. Ambaasaaddar Diinaan nama jabaa biyyi keenya Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokkodha.

Meeshaan manaa kun, teessoo soofaa jedhamuu dha. Teessoon soofaa kun uffata baay'ee furdaa ta'ee fi nuka yookin sibiila irraa kan hojjatamu yoo ta'u, yeroo irra ta'an hedduu namatti tola. Teessoon soofaa kun, haalluu adii keelloo ta'e qaba.

Habaaboo bifa diimaa qabu, kan baay'ee bareedu biqiltuu isaan faana jira. Habaaboon kun kan uumamaa fi gosa habaaboo isa guddinaan giddu galeessadha. Habaaboon kun gaafa fuunfatanu foolii namatti tolu kan qabuudha.

Dubartiin halluu gogaa qaamaa adii ta'e qabdu kun, morma isheetti faaya kaawwattee jirti. Faayini kun sibiila halluu keelloo qabuu fi uffata halluu gurraacha qabu irraa kan hojjatame yoo ta'u, dubartiin kun faaya gurra isheettis kaawwattee jirti.

Kun oomisha biqiltuu dhaabamee reefu guddataa jiruudha. Biqiltuun kun sararaan kan dhaabame yoo ta'u, lafti inni irra dhaaabate biyyoo diimaa kan qabuudha. Biqiltuun kun reefu guddataa waan jiruuf gaaritti lafa hin qabatin jira.

Kun Gaazexeessituu sanyiin ishee gurraachaati. Gaazexeessituun kun maayikii harkatti qabattee oduu hojjachaa jirti. Gaazexeessituun kun fuula ifaa fi seeqaa kan qabdu yoo ta'u, harka ishee asiif achi qabaa odeessaa jirti. Uffati gaazexeessituun kun uffatte bifa akkamii qaba?

Kun gosa bineensa bosonaa saatawwaa jedhamtuudha. Saatawwaan bineensa mormi ishee baay'ee ol dheeraati. Dheerina morma ishee kana irraa kan ka'e salphumatti mukkeen gurguddoo irraa baala cirtee nyaachuu dandeessi. Saatawwaan bifti isee correedha.

Kun wagahii gaggeeffamaa jiruudha. Walgahii kana irratti namooti siyaasaa Oromoo jajjaboon kan akka Obbo Jawaar, Lammaa fi Xayyibaafaa fuuldura irratti argamu. Namoonni biraa walgahii kana hirmaachaa jiranis dudduubaan argamu. Bakki isaan itt walitti qabamanii jiran kun eessadha?

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yokin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Suuraa kana irratti kan arginu dubartoota yookaan shamarran yoo ta’an, dubartoonni kunis walii wajjin yeroo suuraa ka'an argina. Dubartoonni kunniin uffata aadaa kan uffatan yoo ta’an, hedduu kan namatti miidhaganidha.

Kun qe'ee baadiyyaati. Jaarsi tokko lafa taa'ee argama. Bakka namichi taa'e kana sareenis bira teessee jirti. Xiqqoo achi siqee Manni ni argama. Akkasumas mukkeen guddinaan giddu galeessi naannoo kanatti ni argamu.

Kun Finfinnee Birbirsa goorootti yeroo Daandii fi magaalaan haromfamaa turedha. Namoonni ammoo simintoo waliin makaa otuu jiranii argamu. Cinaa isaanii ammoo siidaan Miniliktu jira. Achi isaan irraa fagaatee maaltu argama?

Mana ijaaruun ogummaa cimaa fi jabaa kan nama gaafatudha. Namoonni mana kana ijaaruu irratti bobba'aa jiran ogummaa isaa kan qabanidha. Meeshaalee ammayyaa fayyadamuun ijaaraa jiru. Waantota manni irraa ijaaramu maal fa'i?

Obboon biraanuu naggaa miniisteera dhimma barnootaa biyya kanaati. Namni kun bara hojii isaanii keessa hojii baay'ee gaarii ta'e hojjechaa nama jirudha. Kana irraa ka'uudhaan dhimma barnootaa kana irratti dhiibbaa hedduu gaggeessuudhaan jijjiirama baay'ee fiduu danda'aniiru.

Namoonni kunneen mana jireenyaa ijaaraa jiru. Manni jireenyaa kun mana jreenyaa naannoo baadiyaatti hojjatamaa jiru yoo ta'u, oomishaalee ijaarsaa kan akka:muka, qorqoorroo, biyyee fi wantoota biroo irraa hojjatamaa jira. Manni ijaaramaa jiru kun, hedduu bal'aa dha.

Horii biyya alaa fi kan biyya keessa waliin marga yookaan okaa nyaachaa jiranidha. Horiin Kun muka keessan morma baafatanii okaa kana nyaachaa jiru. Horiin okaa kana nyaachaa hin jirre jiraa?

Namni siyaasaa xiinxalaan siyaasaa Jowaar Mohaammad biyya kana keessatti dhiibbaa siyaasaa guddaa uumaa nama jirudha. Kana irraa ka'uudhaan biyya kana keessatti beekamtii guddaa nama argachuu danda'edha. Yeroo ammaa kana immoo kitaaba hin gaabbu jedhu maxxansuudhaan dubbistoota biraan gaheera.

Kun nama shumburaa karaa irratti gurguraa jiruudha. Dubartii kan biraan tokkommoo naxalaa uffattee kan jirtu, qabdee shumburaa kana bitachaa jirti. Shumburaan gosa midhaanii lafa gammoojjii marguudha. Shumburaan kun maal irratti kuufamee argama?

Kopheewwan jijjiirama yeroo fi beekumsa oomishtootaa waliin kan adeemudha. Kopheewwan kunneen baay'inaan gogaa irraa kan tolfamanii fi saala lamaaniif iyyuu kan qopheeffamanidha. Bifaa fi boca garaa garaa kan qabani dha.

Kitaabni Afaan Ingiliffaan barreeffame mata dureen isaa ' Siyaasa Qo'achuu ' jedhu taa'ee jira. Kitaabni kun bifa lama qaba .Karaa mataan halluu gurraacha yemmuu qabu karaa gadii immoo halluu biroo qaba. Barreessaan kitaaba kanaa Wiiliyaam Weelshi jedhama.

Lafti qonnaa kuni, bakka qonnaa dha. Bakka qonnaa kanatti meeshaan qonnaa kan ammayyaa koombaayinara jedhama midhaan nyaataa dhahee qulqulleessaa jira. Lafti qonnaa kun, lafa baay'ee bal'aa yoo ta'u, biqiltuu midhaanii qamadii fi garbuutu oomishamaa jira.

Nama meeshaalee qonnaa baatee deemu yommuu ta'u, fuulduraan wanjoo baatee jira. Lafa qotame keessa deemaa jira. Nama kanaan garasitti immoo hurriin samii uwwisee argama. Namni kun meeshaa kana eessatti geessaa jira?

Kun mana amantaa amantii waaqeffannaati. Manni amantaa kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u, Bantiin isaa bifa magariisa dibamee jira. Gidaarri isaa ammoo halluu keelloo dibamee jira. Gidaara mana kanaa irra gidduu isaa bifa maaliitu jira?

Kophee baayyee miidhagduufi kan baayyee bareeddu argaa kan jirrudha. Isheenis kophee halluun ishee gosa lama kan taate fi halluun ishees adii fi piinkiidha. Kophee kana baayyinana namoota dhiiraamoo dubaraatu kaawwata?

Biqiltuun qilleensi hubatan akka qilleensa keessatti hin baay'anneef gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf biqiltuun kun qilleensa haaraa baasuun; qilleensa gubataa immoo waan fudhatuuf hamma oksijiinii baay'ee gara naannootti gadi lakkisuu ni danda'a.

Konkolaatan hedduun daandii gubbaa ni jiru. Gamoo abbaa darbii garagaraa ta'an daandii kana cinaatti kan ijaaramanii jiranii fi mukkeen daandii cinaatti tartiiban dhaabbatanii kan jiraniidha. Barreeffamni afaan Ingiliffaa ni jira.

Saamunaa uffataa kan uffata xurii ittiin miiccanii qulqulleessuuf itti gargaaramanidha. Saamunaan kun gosa saamunaa iskaayi kan jedhamu yoo ta'u innis kan hanga ammaatti ittiin hin miiccamneefi qola kan of irraa qabudha.

Akka aadaa biyya kanaatti namoonni baay'een lafa qotuudhaan jiraatu. Kana irraa kan ka'e abbootiin ijoollee isaanii dafanii qonna kana barsiifatu. Kun immoo gara fuulduraatti qonni kun akka addaan hincinne taasisuu danda'eera jechuudha.

Biyyoota guddachaa jiran keessumaa immoo diinagdeen Itoophiyaa qonnaa irratti kan hundaa'edha. Namni qonna qotu sangoota lamaan qota. Namichi Kun qotaa kan jiru yommuu ta'u, namoonni kaan immoo naannoo isaa deemaa jiru.

Kun intala bareedduu uffata aadaa Oromoo uffattee miidhagdee jirtuudha. Intalli kun morma isheetti callee kaawwattee jirti. Akkasumallee adda isheettis callee kaawwattee kan jirtuudha. Bifti uffata isheen uffattee jirtuu kun diimaa fi adiidha.

Barreeffama waajjira dhimma dubartootaafi daa'imman godina shawaa kaabaa kan jedhudha. Innis waajirri kun kan maalii akka ta'eefi maal akka hojjatu ibsuufidha. As duubas dallaan foonaa waajjira kanaafi gamoon isaa ni argamu.

Miidiyaan hawaasaa OMN jedhamee waamamu biyya kana keessatti yeroo dhiyoon dura hojii fincila mootummaa irratti uummata Oromoo wajjin hirmaachuudhaan bu'aa guddaa argatee ture. Miidiyaan kun yeroo ammaa kana uummata irraa fagaatee jira.

Nama argaa kan jirrudha . Isheenis saalaan dubara kan taatedha. Faaya gosa gara garaa baayyee of irraa kan qabduufi haalli uffannaa ishees aadaa warra dhiyaa kan hordofaa jirtu ta'uushee nutti kan agarsiisudha.

uffanni bocaa fi bifa garaa garaa qaban faashinii yeroo hordofuudhaan maamiltootaaf kan dhiyaachaa jiranidha. Uffanni kun qaamaan olitti kan uffatamuu fi saalaan dhiirota qofaaf kan gorfamudha. Innis miidhagaa waan ta'eef, gatii qaala'aa qaba.

Manni jireenyaa baadiyyaadhaa gara maagaalaatti adda adda. Manni maagaalaatti ijaaramu meeshaalee ammayyaan deeggaramee dhagaadhaan ijaarama. Kan baadiyyaatti ijaaramu garuu akkas osoo hin taane, citaa fi dhoqqee fayyadamuun kan haaluma salphaadhaan ijaaramudha.

Akkuma humna isaaniitti daldaltoonni baay'een isaanii magaalaa keessatti hojii boonsaa ta'e hojjechuudhaan uummata naannoo sanaa fayyadaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan galiin isaan akka dhuunfaatti waanta kana irraa argatanis baay'ee guddaadha waanta ta'eef walitti fufinsaan hojjetu.

Kun buufata xiyyaaraa kan Waaqoo guutuu Aayirpoort jedhamuudha. Buufati xiyyaaraa kana seensa isaa irratti barreeffamni maqaa buufata xiyyaata kanaa himu qubee gurguddaadhaan bocamee irratti maxxanfamee jira. Seensa isaa cinaatti daandii konkolaatatu argama.

Iddoo kanatti namoota amantaa ortodoksii hordofaan argaa jirra. namoonni kun lamaan uffannaa gaa'onii kan tahee uffatanii maskalii ykn fannoo harka isaaniitti qabatanii mataa isaaniitti waan tahee maratanii dhaabbachaa kan jiranidha. namoonni kun lamaan diddiimoo kan taa'anidha.

Namoota gaarii fardaan deemu irra taa'anii deemaa jiranidha. Gaariin gosa geejjibaa fardi waan namniifi meeshaaleen garaagaraa irra taa'u harkisudha. Kanaanis abbaan fardichaa galii irraa argata. Malli geejjibaa kun itti fufuu qaba jettee yaaddaa?

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Biddeen biyya keenya keessatti tajaajila guddaa kennaa jira. Kana waanta ta'eef lammiileen biyya kanaa haalota hedduudhaan biddeen kana qopheessuudhaan nyaataaf itti fayyadamu. Kun immoo biyya kana keessatti wabii nyaataa namoota baay'eedhaaf ta'uu danda'eera.

Baaburri yeroo tokkotti namoota baay'ee barachuu wan danda'uuf, akkasumas qilleensa waan hin faalleef geejjiba baay'ee barbaachisaadha. Baaburri Kun kan Itoophiyaa yommuu ta'u, waan dhaabbataa jiru fakkaata. Naannoo isaatti kan mul'atu funyoo ibsaati moo kan biraati?

Sheelfii muka qalloo irraa tolfamte irra meeshaaleen adda addaa ol kaa'amanii jiru . Sheelfii mi'a hedduu qabattee jirtu fuuldura teessoon muka irraa hojjatame taa'ee jira . Karaa fooddatiin alli ni mul'ata.

Manni yookin giddu galli kun, mana tajaajila miidhaginaa kennuu dha. Mana kana keessatti tajaajilli akka:rifeensa dhahuu, rifeensa ho'aan luuccessuu, fuula halluuwwan koosmeetiksii dibuu fi kanneen biroo kan kennaman yoo ta'u, namoonni muraasni tajaajila argachaa jiru.

Namoota baayyatanii deemaa jiran argaa kan jirrudha. Isaanis marga jiidhaa harka isanaiitti qabatanii kan jiraniifi guyyaa irreechaa ayyana guddaa kana kabajuuf deemaa kan jiranidha. Margi jiidhana isaan harkaa kun maaliif fayyada?

Bunni agarsiistuu aadaa, duudhaa fi safuu biyya tokkoo yookiin uummata naannoo tokkooti. Dubartiin kun shinii ishee dhiqattee, buna callaa isaa immoo baattuuu cilee irratti akaa'aa jiri. Ati buna dhuguu ni jaalattaa?

Namoonnit torba yaabala irra taa'anii oofaajiru. Isaaniis uffata yeroo balaa keewwatanii yaabala dhiibaa jiru . Yaaballi isaan yaabbatan bifa cuquliisa kn qabduudha. Namoonni yaabala irra jlran hundi isaanituu heelmeetii keelloo mataatti godhatanii jiru.

Saree qaamni isaa burree; fuulli isaa immoo gurraacha ta'edha. Sareen kun garaadhan ciisee as ilaalaa kan jirudha. Sareen kun mana namaa moo eessa ciisee? Bakki sareen kun itti argamu eessa jettee yaadda?

Namoota lama wal bukkee taa'aa jiran argaa kan jirruufi isaa lamaan isanii iyyuu namoota angahoota biyya gara garaa yookaan bulchitoota biyyaati. Marinara kan jiranidha. Isaanis namoota biyya kam , kam bulchamidha?

Kun mana barnootaa Biheera Itoophiyaa jedhu kan Finfinnee kutaa magaalaa Araadaatti argamuudha. Seensa mana baruumsaa kana irratti taappellaa guddaan sibiilaan hojjatame, kan maqaa mana barnoota kanaa himu irratti barraa'ee argama.

Giddu galli gabaa kun, bakka kuduraalee fi muduraaleen garaa garaa itti gurguraman yoo ta'u, kuduraalee fi muduraaleen kunneen kan akka:avokaadoo, maangoo, muuzii, paappayyaa, hundee diimaa, qullubbii adii, qullubbii diimaa, moosee fi kanneen biroo dha. Kuduraalee fi muduraaleen nyaata fayyaa namaatif barbaachisaa ta'anii dha.

Kompiitarri kamiiyyuu humna ibsaan kan hojjetu ta'ee, qaamolee garaa garaa kan qabudha. Qaamolee isaa keessaa gabateen ijoo jedhamu kun isa tokkodha. Innis faayidaa garaa garaa kan qabudha. Faayidaawwan kanneen tarreessuu ni dandeessaa?

Kun Iddoo mi'eessituuwwan garaa garaa itti gurguramanidha. Bakka kanatti namoonni lama, kan bituu fi kan gurguru mallaqa walitti kennaa jiru. Bakka kanatti gosi midhaanillee gurguramaa jira. Wantoota gurguramaa jiran kana irra maaltu kaa'amee jira?

Nyaata daabboo irraa hojjetamuu fi shayiin danfee jiru kun ganama yeroo ciree irratti kan sooratamudha. Nyaanni kunneen garmalee kan mi'aawaan waan ta'eef, baay'inaan nyaatamnaan fayyummaa dhala namaa irratti dhiibbaa qabu.

Asxaan alaabaa halluu bifa sadii qabu irrattti bocamee jira. Asxaa kun alaabaa walakkaa irraa mallattoo bueeuusaa, daamotii ifu fi qamadii yookan mallattoo biillaa garbuu kan qabuudha. Alaabaan kunis halluu diiimaa, keelloo fi magariisaa qaba.

Nyaanni yookaan buddeenni erga tolchameen booda duwwaa isaa hin nyaatamu. Biddeena tolchame nyaachuuf ittoo biratti hojjechuun dirqama. Ittoo hojjachuuf immoo qullubbiin barbaachisaadha. Qullubbiin immoo kan muramu harka irratti osoo hin taane, muka battee lafa jiru kan irratti.

Meeshaan manaa fi biiroo kun, maqaan isaa saanduqa jedhamuun beekama. Saanduqni kun kan hojjatame muka irraa yoo ta'u, kutaalee muraasa qaba. Saanduqni kun jirma mukaa jabaa fi furdaa muranii meeshaa soofaa mukaa ta'een soofun, bareedee hojjatama.

kophee argaa jirra. kunis kophee yeroo baayyee namoonni mana keessa yookaan ala keessas kaawwachuun ittiin deemanidha. kophichis baayyinni isaa lama yoo ta'u innis halluu gara garaa qabatee kan argamaa jirudha.

namoota hojii qonnaa irratti bobbahanii jiran argaa kan jirruufi namoonni kun qonna qotaa kan jiranidha. yeroon kun ammoo midhaan xaafii jedhamu facaasuuf lafa kana meesaa yookaan marga isaa irraa qulqulleessaa kan jiranidha.

Hoteelonni guguddaan biyya kana keessatti argaman tajaajila addunyaa kana madaalu qopheessuudhaan maamila hedduu keessummeessaa jiru. Kun immoo namoota baay'ee biratti dhageettii akka argatuuf alaabaa biyyoota kanaa hoteelicha keessatti olkaasuudhaan yaaliin taasifamaa jira.

Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyootii asitti, keessumaa immoo finfinnee keessatti namoonni duulaan yookaan gamtaan ba'anii karaa qulqulleessu. Warreen duula qulqullinaa kana irratti hirmaatan immoo qaama nageenyaa akkasumas haawaasa naannicha keessa jiraatan ta'uu danda'u.

Naannon kuni iddoo bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamuudha. Namootni hedduun naannoo kanatti kan jiranii fi konkolaataa muraasni kan jiraniidha. Manneen baay'ee gurguddoo ta'an daandii kana cinaatti dheerinaan ijaaramanii kan jiraniidha.

Kun poolisoota humna addaa Oromiyaati. Polisoonni kunneen uffata walfakkataa uffatanii alaabaa Oromiyaa fi kan mootummaa Federaalaa Itoophiyaa qabatanii agarsiisa agarsiisaa jiru. Uffati poolisoonni kun uffatan bifa yookiin halluu akkamii qaba?

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun dirree baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan irra jiraachuuf nama fayyaduudha. dirree kan irratti wantoota hedduu argaa jira. wantootni dirree kana irratti argamaa jiran maalfaadha?

Kun xiyyaara biyya Itoophiyaa yoo ta'u, iddoo buufata xiyyaaraa gahee kan jiruudha. Bakka kana namni uffata adii uffate tokko dhaabatee haala xiyyaara kanaa hordofaa jira. Xiyyyaara kana irratti barreeffamni afaan Ingiliffaan 'Itiyoophiyaa' jedhu irratti barraa'ee argama.

Kopheen qaama keenya(miilla) keenya haguuguun balaa nurraa ittisuuf gargaara. Akkasumas miidhagina keenyaaf illee gaarii yommuu ta'u, suuraa kana irratti kan argamu immoo kophee hedduu miidhagaa ta'e fi faashinii ta'e dha.

Ijoolleen walitti qabamanii jiran kunneen barnoota barachaa jiru. Ijoolleen kun umuriin xiqqoo yoo ta'an, dallaa keessatti walitti qabamanii barnoota isaanii daree barnootaan alatti barachaa jiru. Barattoonni kun, barattoota naannoo lafa baadiyyaa keessa jiraatanii dha.

Biyya keenya misoomsuuf jallisiidhaan muduraa fi kuduraalee facaasuun gaariidha. Muduraan faca'ee jiru kun timaatimii kan jedhamu yommuu ta'u, baala magariisaa kan qabuu fi bishaan yeroo yerootti biqiltuu barbaadudha. Madda galii ta'uun fayyada.

Kuni loogoo dhaabbata Raambil jedhuuti. Loogoon kun bifa magariisa ifaa kan qabu yoo ta'u boci loogoo kanaa boca rog-sadee fakkaata. Barreeffami maqaa dhaabbata kanaa ibsuu gurguddifamee qalama gurraachaan irratti barraa'ee jira.

Kun namicha mataa goofaree kan uffata aadaa Oromoo diizaayinii bareedaan hojjatame uffatee suura ka'aa jiruuti. Dudduuba isaatti xiqqoo irraa fagaatee biqiloonni fi mukkeen gurguddoon ni mul'atu. Uffati namichi kun uffate kun halluu akkamii qaba?

Kun gamoo riilisteetii Tsahaay Riilsteet jedhamuuti. Gamoon kun asii lolee dheeraa yoo ta'u biqiloonni fuuldura gamoo kanaatti argamu. Barreeffamni maqaa dhaabbata kanaa ibsu gamo kana irratti barraa'ee argama. Gamoon kun bifa daalacha ta'e qaba.

Mana bunni itti gurguramu yommuu ta'u, dubartiin tokko buna danfisuuf dhaabbattee cilee qabsiisaa jirti. Margii fi afanni, akkasumas beeksisni nyaataa ni mul'atti. Beeksisichi garuu maalif balbala qorqoorroo gubbaa irratti fannifame?

As irratti kan argamu nyaata aadaa Oromooti. Nyaayni aadaa gosoota nyaataa kan Oromoon durii kaasee itti fayyadamaa ture, hedduu kan mi'aawan fi dhalootaa gara dhalootaatti daddarbaa kan jiraatanidha. Fakkeenyaaf Caccabsaa, Cumboo fi kanneen kana fakkaatan.

Iddoo kanatti muummichi ministeera dokteera Abiiy Ahmad argaa jira. muummichi ministeera kun baay'ee nama cimaa ykn baay'ee hoggaansaan nama cimaa kan taheedha. muummichi ministeera Itoophiyaa kun harka isaa walitti maree dhaabbatee kolfaa kan jirudha.

Harmeen mucaa ishee konkolaataa xiqqoo irra teessistee taphachiisaa jirti. Harmee daa'ima taphachiisaa jirtu duuba shamarreen tokko mucayyoo xiqqoo teesse jirtuuf shurrubbaa dha'aa jirti. Fuuldura isaanii irratti minjaalli bifa burtukaanaa tokko ni argama.

Addunyaan kun warraaqsa Industirii booda mana qorqoorroon ijaaruu dandeessee jirti. Namichi kun qorqoorroo danuu lafa ciisaa jiran irra dhaabatee argama. Baay'ee jabaa waan ta'eef, namicha ni baata! Muraaasni isaanii immoo hirkatanii jiru.

Namoonni garaa garaa jireenya isaanii gaggeeffachuuf sirna bittaa fi gurgurtaa muduraa fi kudaraawwan adda addaa irratti hirmaannaa taasisu. Yeroo baay'ee namoonni muduraalee kana daldaluu irratti hirmaatan harmootiidha. Isaanis karaa irratti gurguruudhaani.

Muuziqaan hawwaasa keessatti Barbaachisummaa olaanaa qaba. Muuziqaa fi meeshaaleen muuziqaa fuula lamaan saantima tokkooti. Meeshaaleen muuziqaa gosoota gara garaatu jiru. Isaan keessaa Ululleen isa tokko yeroo ta'u meeshaa muuziqaa hafuuraa jedhama.

Kun bineensa bosonaa yoo ta'u, maqaan isaa Golcaa jedhama. Bineensi kun naannoo afaan isaa irraa gaanfa qaba. Bineensi kun bifa daalacha kan qabuudha. Bineensi kun marga kan sooratu yoo ta'u, yeroo baay'ee leencaa fi qeerransaan adamsama.

Kun bakka gurgurtaa uffata dhiirotaati. Bakka kanatti argoggeewwan surree dhiira itti kaa'amanii fuuldura iddoo gurgurtaa kanaa kaa'amanii jiru. Iddoo kanatti motorri illee jira. Uffati kun gosa garaa garaa kan qabuudha.

Biyya qaroomte keessatti mootummaan bulchu filannoo uummataatiin mirkanaa'a. Kun immoo biyya keenya keessattis hojii irra oolaa jira. Kun immoo guddina biyyi keenya galmeessaa jirtu mirkaneessuu keessatti qooda guddaa qaba. Kanaaf namoonni baay'een isaanii waanta kana jaalatanii jiru.

Midhaan sitti mul'ataa?. Midhaan gosa meeqatu suuraa gubbaatti mul'acha Jira?.midhaan kana keessa xaafiin ni jiraa?. Gosoonni midhaan suuraan Isaa mul'atu kanaa maalfa'i?. Midhaan Kuni Kan nyaataaf ooludhaa?. halluun midhaani maalidha?.

Kun nama uffata adii uffatee dhaabataa jiruudha. Nami kun mana keessa dhabatee kan jiru yoo ta'u, naxalaa illee uffatee jira. Mana inni keessa dhaabatee jiru kana keessa lafti isaa afaa afamee jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun dhugaatii alkoolii kan tahedha. dhugaatiin alkoolii baay'ee yoo dhugaan kan namaa miidhuu ykn kan baay'ee nama macheessudha. maqaan dhugaatii alkoolii maal jedhama?

Kun mana amantaa amantii Waaqeffannaati. Manni amantaa kun boca geengoo kan qagu yoo ta'u, gidaarri isaa gidduun halluu alaabaa Abbaa Gadaatiin dibamee jira. Mooraan mana amantaa kana maal irraa kan ijaaramedha?

Kun meeshaa shinii jedhamu, kan bunni ittiin dhugamuudha. Meeshaan kun baattoo isaa irra fal'aana ittiin sukkaara bunaa waliin makuuf gargaaru faana jira. Shiniin kun bunni keessaa dhugamee duwwaa isaatu jira. Baattoon shinii kanaa maal irra taa'ee jira?

Kun intala uffata aadaa Itoophiyaatti beekamuu soofaa irra teessee jirtuudha. Intalli kun morma ishee irraa mallattoo Fannoo qabdi. Bifti uffata isheen uffattee jirtu kun adii yoo ta'u qarqara isaarraan bifa diimaa kan qabuudha. Halluun soofaan kun dibamee jiru halluu akkamiidha?

Kun loogoo dhaabbata Tiwutariti. Loogoon kun mallattoo qubee 'X' kan qabu yoo ta'u, loogoon kun mallattoon isaa ku bifa adii kan qabuu fi dudduubbeen isaa bifa gurraacha kan qabuudha. Dhaabbati kun kana dura loogoo biraa qaba ture.

Namoonni iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uuf konkolaataa fayyadamu. kunis immoo lafa deeman sana dafanii ga'anii dhimma deemaniif sana akka ariitiin xumuraniif isaan argaara. Konkolaataan kun namoota hedduu baatee deemuu danda'a.

Loogoo dhaabbata daangotee yommuu ta'u, akkuma dhaabbata biroo loon Kun kan isa ibsudha. Loogoo kana irra fakkii allaattii fakkaatu, kan baallee isaa ol kaasee jirutu mul'ata. Barreeffamni gadii kun afaan maaliitiin barrffame?

Kun dhugaatii laallaafaa qodaa keeessa taa'u keessatti argamuudha. Dhugaatiin kun qaruuraatti naqamee saamsamee argama. Dhugaatiin kun maqaan isaa "Miriindaa" jedhama. Dudduuba dhugaatii kanaatti xiqqoo achi fagaatee wantoota akkam akkamiitu argama?

Asheetii boqqoloo jedhamu kan waadamee toora naqamee jiru argina. Asheetii kana namni waadaa jiru dargaggeessa yoo ta'u innis gurgurtaafidha malee kophaa isaa hamma kana nyaachuuf miti. Naannoo biqilaan boqqolloo jirutti bicheessaa jira.

Kun karaa irra bakka fuduraan Habaabii jedhamu itti gurguramuudha. Habaabiin fuduraa nyaatamu yoo ta'u, keessi isaa bifa diimaa kan qabuudha. Cinaa isaa ammoo namni fuduraa kana gurguru ni argama. Wantoonni biraa naannoo fuduraa kanaatti argaman maal fa'aadha?

Kitaabni mata Afaan Oromoo mata dureen isaa ' Marsaa jedhu '' minjaala muka irraa tolfame irra kaa'ameera. Mata duree jalaan asoosama gabaabaa kan jedhu barreeffamee jira. Barreessaa kitaaba kanaa Sanyii Beenyaa Nagaasaa jedhama.

Magaalota biyya kana keessa jiran keessatti namoonni gurgurtaa paappaayyaa fa'aa irra jiran faayidaa guddaa jiraattota magaalaatiif kennuu danda'aniiru. Kun immoo jiraattotaaf bu'aa guddaa argamsiiseera. Kana irraa ka'uudhaan daldaltoonnis galii guddaa irraa argachuu danda'aniiru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun barattoota kan taa'anidha. barattoonni kun kutaa barnootaa keessa taa'anii barnoota isaanii hordofaa kan jiraniidha. barattoonni kun kutaa meeqa barachaa jiru? baay'inni barattoota kanaa meeqa?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun namoota jaha taa'anii Waaqayyoon kadhachaa ykn Waaqayyoon waaqessaa kan jiraniidha. namichi qophaa'ama isaa dhaabbachaa jiru kun Raajii Iyyuu Cufaa jedhama. namoonni Kun maal hojjetaa jiru?

Namoonni shanan saalan dubartoota ta'an kunneen, uffata aadaa gosa garaa garaa Itoophiyaa uffatanii hiriiranii dhaabatanii jiru. Namoonni kunneen haalluu gogaa gurraacha kan qaban yoo ta'an, rifeensa mataa isaanii dheeraa gara gadiitti sirreeffatanii jiru.

Lagdi kun rooba gannaan yaa'aa waan jiruuf, bifa biyyoo uffatee, waantota garaa garaa caccabsee adeemaa kan jirudha. Lolaan kun dhagaa kanneen sababni caccabsee jiru humna cimaa waan qabuufidha. Balaa adda addaas ni qabaata.

Biqiltoota dhaabuun hedduu barbaachisumaa kan qabudha. Biqiltoonni yookaan mukeen qilleensa naannoo jijjiiruuf yookaan haala qilleensaa gaarii ta'e naannoon akka qabaatu taasisu. Akkasumas nyaataafi kanneen biroof ni oolu. Suuraa kaan irraa namoota biqiltuu Giraaviiliyaa dhaaban argina.

Akkuma baay'inni uummataa dabalaa adeemuun daldaltoonnii fi dhiyeessitoonni nyaata gogaa daabboo jedhamu kanaan bal'inaan dabalaa dhufee jira. Daabboon kun ciree irratti ganama daa'immaniif yeroo baay'ee kan kennamudha. Innis nyaata biraa waliin namaaf qopheeffama.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yokin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Kun bineensa bishaan keessa jiraatu, kan maqaan isaa roobii jedhamuudha. Bineensi kun baay'ee guddaa yoo ta'u, gogaan isaa baay'ee kan jabaatudha. Bineensi kun garaan isaa kan baay'ee guddatuudha. Gogaan isaa faayidaa guddaa qaba.

Artiist Andu'aalam Gosaa jedhama. Artistii sirba Afaan Oromoo sirbuudhaan beekamuudha. Artistiin kun sirboota babbareedoo fi jaallatamoo ta'an qaba. Uffata suufii bifa daalacha qabu uffatee jira. Artistiin kun maal harkatti kaa'atee jira?

Kun loowwan baay'ee bishaan lagaatti seenanii dhugaa jiraniidha. Loowwan kun baay'een isaanii bifa adii kan qaban yoo ta'u, kuuwwan isaanii ammoo magaala fi diimaadha. Loowwan kunneen kan gaafa hin qabneedha.

Kun gosa kophee siliipparii jedhamuudha. Kopheen kun yeroo baay'ee mana keessatti fi gaafa nafa dhiqatan kan kawwatamuudha. Kopheen kun pilaastika jabaa irraa kan hojjatamu yoo ta'u, garri gubbaa isaa banaadha. Kopheen kun halluu akkamii qaba?

Maxxansi kun, maxxansa gaazexaa rippoortarii jedhamuu dha. Gaazexaan rippoortarii jedhamu teessuma isaa magaalaa Finfinnee kan godhate yoo ta'u, odeeffannoowwan fi mariiwwan dhimmoota akka hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa jiruu irratti kan taasisuu dha.

Dubartoonni kun lamaan uffata wal fakkaataa bifti isaa tokko ta'e uffatanii dhaabachaa kan jiranidha. Barreeffamni uffata ishee jalqabaa irra jiru "Jirtuu?" kan jedhu yoo ta'u, kan ishee lammataa immoo "jirra" kan jedhudha.

Akka addunyaatti oomisha qonnaa sararaan hojjechuun baay'ee baramuu danda'eera. Kana waanta ta'eef oomishni qonnaa akka guddatu taasiseera. Kana irraa ka'uudhaan biyyi keenyas hojii akkasii hojjechaa jiru. Kun immoo biyyi kun nyaataan akka ofdandeessu taasisaa jira.

Kun Bakka daandiwwan iddoo adda addaa deeman itti wal arganiidha. Bakka kanatti gamoowwan gurguddaan kan argaman yoo ta'u, konkolaattonni baay'een daandii kana irra imalaa kan jiraniidha. Daandiin kun bifa marfataa kan qabuudha.

Konkolaataa dhaabbatee nama fudhachaa jiruufi namni seenaa jiru sun ammoo nama qaama miidhamaa kan wiilchariidhaan deemuufi namni kan biraan nama kana gargaaree ol korsiisaa kan jirudha. Tola ooltummaan ni jaalattuu?

Kun alaabaa Mootummaa Naannoo Amaaraati. Alaabaan kun utubaa sibiilaatti fannifamee jira. kun bifa lama kan qabdu yoo ta'u, isaanis diimaa fi keelloodha. Diimaan gidduudhaan kan dibame yoo ta'u keelloon ammoo qarqara lamaaniin dibamee jira. Gidduu alaabaa kanaatti maaltu argama?

kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Maxxansi beeksisaa waraqaa bal'aa irratti barreeffamee karra dal'aa irratti maxxanfamee jiru kun, maxxansa beeksisa mana yaalaa dha. Manni yaalaa kun maqaan isaa Kilinika Yaala Dhibee Keessoo Vizhinii jedhama. Kilinikni kun, tajaajiloota adda addaa kenna.

Kun fardeen lama kan kooran ittiin yaabbatan itti fe'amee jiruudha. Fardeen kun walitti hidhamanii dhaabbachaa jiru. Fardeen kun bifti isaanii, kan isa tokkoo gurraacha yoo ta'u, kan isa kaanii ammoo bifa diimaadha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaabii as irratti argaa jirru kun namoota baay'ee taa'anii farda yaabbatanii karaa gubbaa adeemaa yookiin karaa gubbaa imala geggeessan kan jiranidha. namoonni kun farda kanatti waan diimaa tahe itti kaa'anii jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa argaa jirru kun maqaa isaa jaldeessa kan jedhamuudha. bineensi maqaan isaa jaldeessa jedhamu kun mucaa isaa battatee taa'aa jira. jaldeessi kun eessa jiraata? maal sooratee jiraata jettee yaadda?

Kun gosoota kophee garaa garaa bakka tokkotti walitti qabamanii jiraniiti. Kopheewwan kunneen kan dhiiraa , kan dubaraa, kan gogaa irraa tolfaman, kan pilaastika irraa tolfaman fi halluu garaa garaa kan qabaniidha.

Kun bakka itti wayyaan dhahamuudha. Kun maashinii wayyaa dhahuuf gargaarudha. Bakka kanatti wayyaan kirrii irraa kan hojjatamuudha. Kirriin maashinii kanatti xaxamuun maashiniin kun gaafa marfatu, uffati kan dhahamu ta'a jechuudha.

Kun nama iddoo magariisaa tokko taa'ee jiruudha. Bakki kun daandii cinaa yoo ta'u, biqiloonni garaa garaa cinaa daandii kanaatti argamu. Akkasumalle margi magariisi bakka namni kun taa'ee jiruutti kan argamuudha.

Ummanni yookaan sabaa fi sablammiin gara garaa sirna ayyaanaa kan mataa isaanii ta'e ni qabaatu. Itoophiyaa keessatti saboonii fi sablammoonni hedduun akkuma jiran, aadaa, ayyaana, duudhaa fi sirnoota gara garaatu jiru. Ayyaanni Irreechaa isaan keessaa tokko.

Zayitii nyaataa biyya keenya keessatti baay'ee itti fayyadamna. Kun immoo waantota hedduudhaan hojjetamuun isaa barbaachisummaa isaa dabaluu danda'eera. Akka biyya keenyaatti Nuugii, Talbaafi Suufii irraa baay'inaan hojjetama. Haata'u malee qulqullinni isaa garaa garummaa baay'ee qaba.

Bilbilli meeshaa elektirooniksii yeroo gabaabaa keessatti ergaa namoota biraan gahuuf gargaarudha. Meeshaan kun kan durii yookiin yeroo jalqabaaf kan fayyadamamedha. Bibilli kun hammaan xinnoo taatus ergaa dabarsuuf gahaadha. Faayidaan ishee kan biraa maali?

Bakki kun bakka giddu gala magaalaatti argamuu hedduu ammayyawaa fi bareedaa ta'ee dha. Gamoowwan guguddoo fi bareedoo darbii hedduu qaban kan jiran yoo ta'u, gamoowwan kanneen gidduutti daandiin geejiba baaburaa ammayyaan ni jira.

Minjaala boca geengoo qabuu fi teessumoota gogaa lallaafaa irraa kan hojjetamanii fi kan miila sibiila qaban argina. Teessumni kunneen namoota danuu keessummeessuun marii akka gaggeessaniif kan isaan gargaarudha. Mana bal'aa keessa jiru.

Namoonni kunneen namoota ba'aa gateetti isaanitti baataniidha. Inni tokko ba'aa bifa saanduqaan jiru tokko baatee adeemaa jira. Inni tokko ammoo baachuuf ba'aa kana ol fudhatee jira. Cinaa namoota kanaatti maaltu argama?

Raafuun mataa maramaa tokko kophaa isaa biqilee argama. Biqiltuun gosa raafuu mataa maramaa kun yeroo baay'ee Itiyoophiyaan alatti kan oomishamuudha. Biqiltuun kun jalaan lafa irra diriiree jirma keessaa ol dheeratte irratti kan abaaboo baasu.

Kun daakuu fi oomisha midhaan gosa garaa garaati. Oomishni kunneen qodaa sibiilaa kan afaan bal'aa qabutti naqamee argama. Bakki kun bakka omishni kanneen itti gurguramuudha. Gara cinaatti achi fagaatee manni ni argama.

Kun meeshaa Iskiriwuu jedhamu, kan humna ibsaan hojjatuudha. Meeshaan kun wantoota jajjaboo kanneen akka dhagaa, mukaa fi simintoo uruuf kan gargaarudha. Meeshaan kun qabannaan isaa pilaastika jabaa irra kan tolfameedha.

Naannoon Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti argamti. Kana irraa kan ka'e naannoon kun alaabaa mataa ishee qabaachuudhaan beekamti. Alaabaan naannoo kanaas halluu Diimaa, Adiifi Gurraachadha. Walakkaa isaa irrattis Fakkii Odaatu ka'ee jira. Alaabaan kun uummata naannoo kana keessa jiraatuuf hiika guddaa qaba.

Kun aannan danfifamee dhugamuuf qodaa ittiin dhugamutti naqameedha. Nyaati kanneen biroos bakka kanatti ni argamu. Nyaataa fi dhugaatiwwan kunneen teesso itti nyaati dhiyaaturra kaa'amanii argamu. Aannan kun qodaa lamatti naqamee argama.

Kun Dallaa biqiltuu shambooqqoo irraa ijaaramedha. Dallaan kun bifa dhaabbii fi dagaleetiin kan ijaarame yoo ta'u baay'ee bareeda. Dudduuba isaa ammo biqiltuun nyaataaf oolu qoochoo jedhamutu argama. Biqiltuun duuba dallaa kanaatti argamu kun baala akkamii qaba?

Dhugaatiin alkoolii kun, dhugaatii biiraa dha. Dhugaatiin biiraa kun hamma alkoolii nama macheessu xiqqoo kan qabu yoo ta'u, dhugaatiin biiraa inni kun warshaa dhugaatii oomishuu Biiraa Habashaa jedhamuun kan oomishamuu dha. Dhugaatiin biiraa ,alkoolii nama macheessu of keessaa qaba.

namoota taa'anii jiran argaa kan jirrudha. isaanis namoota abboota amantaa ta'an yoo ta'an abbootii amantaa islaamaati . amma ammoo sagale guddiftuu qabatanii barumsa laachaa kan jiranidha. sheekota jedhamuunis kan beekkamanidha.

Qaruurri dhugaatiin lallaafaa ittiin saamsamee jiru minjaala irra dhaabbatee jira. Maqaan dhugaatii lallaafaa yookan alkoolii maleessa kanaa afaan Oromoon 'Mootii ' jedhama. Minjaala qaruurri irra dhaabbate fuuldura teessoowwan minjaala jala seenanii jiru.

Magaalota baay'ee keessatti bakki Daabboon itti oomishamu jiraachuun isaa uummataaf deeggarsa nyaataa guddaa kennuu danda'eera. Kana waanta ta'eef yeroo ammaa kana namoonni dhuunfaafi gareedhaan ta'uudhaan bakka kana hundeessanii hojjechaa jiru. Kun immoo faayidaa hedduu argamsiisaa jira.

Iddoo kanattii wanti amma argamaa jirtu kun lukkuu jedhemti. lukkuun kun kormaa fi dhaltuu kan taateedha. lukkuu kun cuucii meeqa taatee jirti? Iukkuun faayidaa maalii dhala namaaf laatti jettee yaadda? lukkuun kun bifni ishee maal fakkaata?

Namoonni kunneen saalan dubaroota yoo ta'an, umuriin isaaniis xiqqoo dha. Ijoolleen kunneen uffata aadaa saba garaa garaa kan akka saba:Sidaamaa, Gaamoo, Oromoo fi kanneen biroo kaawwatanii jiru. Namoonni kunneen ,uffata aadaa kaawwatanii ayyaana kabajuuf giddugalatti bahanii jiru.

Idoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jiru kun ashaboo jedhama. shabboon kun jiruu fi jireenya namootaa keessatti faayidaa hedduu kan qabudha. ashaboon kun biyya eessaatti argama? maaliif dhala nama fayyada jettee yaadda?

Kun lafa loowwan dheedaa jiraniidha. Bakka kanatti mukkeen garaa garaa ni argamu. Akkasumas lafti kun lafa margaati. Biqiloonni bakka kanatti wal irraa faffagaatanii kan argaman yoo ta'u, biqiloonni kunneen mukkeen gurguddoodha.

Meeshaan uffata hodhu akka addunyaatti waanta baay'ee barbaadamaadha. Kana waanta ta'eef biyyoota baay'eetti warshaan uffata oomishu hundeeffamuudhaan namoonni hedduun akka isaan fayyadaman taasisaa jira. Kun immoo lammiileen uffata malee jiraachuu waanta hindandeenyeef baay'ee barbaadamaa isa taasiseera.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru kun qamadii baay'inaan dirree ykn dachee bal'aa irratti faca'ee oomishamaa jiru argaa jira. qamadiin kun baay'inan dirree kan irra kan jirudha. akkasuma illee qamadii gogee jira.

Kunneen ,hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan haalluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun haalluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataf ni oola.

Kun barattoota kutaa barnootaa taa'anii qo'ataniidha. Barattoonni kun uffata dambii Bulchiinsa Magaala Finfinnee uffatanii kan argaman yoo ta'u, barattoonni kun barattoota magaalaa Finfinneeti. Barattoonni kunneen afaan isaanitti haguugduu kaawwatanii jiru.

Inxooxxoon bakka hawwata turiizimii baay'ee miidhagaa ta'edha. Bakka kana keessatti namoonni baay'een argamuudhaan gammadaa oolu. Keessumaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti argamuun isaa namoonni dhiyootti akka isaan argan taasiseera. Kana malees namoonni biyya alaa irraa dhufan akkuma salphaatti bakka kana irraa fayyadamuu danda'aniiru.

Haadholiin biyya kana keessa jiran hariiroo gaarii walii isaaniitiif qabu. Kun immoo akka jireenya hawaasummaa keessatti wajjin mari'atan taasisuu danda'eera. Waanti akkasii kun immoo biyya kana keessatti baay'ee hojii irra oolaa jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun teessuma bareedaa fi miidhagaa tahee argaa jirra. Teessumni bareedaa fi miidhagaa argaa jirru, teessuma taa'umsaa fi teessuma nyaataa kan tahedha. Akkasuma illee teessumni kun bifti isaa adiidha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraan isaa argamaa jiru kun maqaan isaa harree diidaa jedhama. harree diidaan bifti isaa buburree kan taheedha. harre diidaan kun shan tahee jiran harree diidaan kun eessa jiraata?

Intalli tokko bakka buna danfisan teessee argamti. Fuuldura ishee baattoo shinii fi shiniitu jira. Naannawa ishee ammoo meeshawwan buna danfisuuf gargaarantu jira. Intalli kun uffata aadaa bifa adii qabu uffattee jirti. Morma ishee irraa Fannoo qabdi.

Oromoon saba guddaa aadaa, safuu, amanti, duudhaa fi afaan mataa isaa qabaachuun beekamudha. Kana malees, hayyoota garaa garaa afaan isaan barruuwwan garaa garaa barreessuu danda'an ni qaba. Kitaabni kun maal jedha?

Namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran argaa kan jirruufi isaanis namoota sirbaa jiran ilaalaa kan jiranidha. Warreen kaan immoo meeshaa muuziqaa rukutaa kan jiraniifi isaan gariin ammoo sirbaa jiru. Uffatni isaanii kun halluun isaa maali?

Lafti yeroo oomishni irratti omishame miidhaginni ishee baay'ee dabala. Keessumaa immoo yeroo sararaan oomishamu baay'ee namatti tola. Sararaan facaasuun yeroo omisha ofii makaratanitti haala salphaadhaan qisaasa'ina tokko malee sassaabbachuuf baay'ee garagaara.

Namoonni biyya kana keessatti hojii muuziqaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran bu'aa guddaa argamsiisaa jiru. Bu'aan isaanii kun immoo akka dhuunfaatti qabeenya gahaa akka irraa argata taasisuu danda'eera. Kana malees biyya keenya beeksisuu keessattis qooda guddaa qaba.

Iddoon kuni lafa gaara fii bishaan yaa'u ofirraa qabuudha. Gaara kana gidduu bishaan yaa'aa kan jiru yoo ta'u, bishaan kallattii garagaraa lamaan yaa'aa jira. Holqi kuni kan uumamaati moo kan namni tolcheedha?

Dibata namoonni biyya kanaa itti fayyadaman keessaa tokko Isneeyilii kan jedhamudha. Dibanni kun namoota rifeensa gogaa qaban biratti tajaajila guddaa kennaa jiru. Kun immoo namoonni akka ittiin Rifeensa isaanii fooyyeffatan taasisaa jira.

Namoonni afran kunneen, miseensota maatii tokkooti. Namoonni kunneen: inni tokko abbaa manaa, isheen tokko haadha manaa fi lamaan hafan immoo ijoollee namoota kanaa dha. Abbaan manaa haalluu fuulaa kan Arabaa kan qabu yoo ta'u, haatii manaa immoo bifa fuulaa Eeshiyaa qabdi.

Biyyoonni Awurooppaa hedduun gara biyyoota gara garaa deemuun koloneeffachaa turaniiru. Itoophiyaan garuu koloneeffattoota adii salphinaan ofirra deebiste. Kana sababeeffachuun galmi injifannoo Adwaa gootota wareegaman yaadachuu fi injifannoo Adwaa yaadachuuf kan ijaaramedham

Afuuffeewwan qilleensaan guutamanii baaxii manaa garaa keessaa di giddaara irratti fannifamanii jiru. Kana malees, afuuffeewwan kunneen lafa irras bu'anii jiru. Soofaan tokko kophaa isaa gola keessa taa'ee jira. Afuuffee bifa adda addaa qabantu argama.

Namichi qabee sa'a elmaa jira. Namichi kun qodaa dura itti elmutti guutee ka'ee, qodaa kan biraatti elmaa jira. Namichi kun mataa isaatti shaashii adii maratee jira. Bakka namichi kun itti elmu irraa xiqqoo achi siqee maaltu jira?

Bunni eelee irratti akaa'amaa jira. Kana malees, muraan daabboo, bunni danfaan shiniitti bu'e, keekii fi jabanaan ibidda irrra teessee jirtu ni aragamu. Bunni shiniitti bu'ee jiru koffee kan qabuudha. Muraan daabboo akka malee bareeda.

Nyaatni ashaboo hin qabne dhamdhama gaarii hin qabu! Ashaboon uumamaanis haa ta'u, waarshaa keessatti keemikaalota garaa garaa irraa qophaa'uu ni danda'a. Ashaboon keeshaa kana keessa jiru, gurguramuuf kan qophaa'ee jirudha.

Kunneen nyaata aadaa Oromoo kanneen akka marqaa, baaduu fi kanneen biroodha. Nyaati kun baay'ee kan mi'aayu fi qaamaafi illee jabina kan kennudha. Nyaati kun qodaa itti dhiyaatu keessa kaa'amee dhiyaatee jira.

Kunneen maatii bakka tokko taa'anii meeshaa nyaanni bakka tokkotti nama hundaafuu itti dhiyaatu irraa nyaata nyaachuuf qophaa'anii jiraniidha. Namoonni kun lakkoofsaan giddu galeessa. Bakki itti namoonni kun nyaata itti nyaachaa jiran bakka akkamiiti?

Kun bakka oomishaalee garaa garaa kan akka daakuu, sukkaara, soogidda fi midhaan daakamaa fi daakamaa hin ta'in gosi garaa garaa itti gurguramudha. kan as dhiyaatee mul'atu kun midhaan ruuziidha. Midhaan kun kuntaala keessatti naqamee argama.

Kuni dargaggoo Oromoo tokkoo fi shamarree Oromoo tokko uffata aadaa Oromoon faayamanii miidhaganii wal qabatanii osoo suura ka'aniiti. Bakki isaan dhaabatanii suura itti ka'aa jiran kun iddoo bashannana wayii ta'ee, karaa isaa irrattidha. Cinaa isaanitti biqiloonni magariisi babbareedan ni argamu.

Kun mana amantaa warra amantii Waaqeffannaati. Manni amantaa kun mana citaa fi biyyee irraa ijaaramedha. mooraan mana amanta kun biqiloota yookiin muka gurguddaa kan qabudha. Dallaan mana amantaa kanaa dhagaa fi muka irraa kan ijaaramedha.

kutaa mana tokkoo keessatti wantoota baayyee argaa kan jirrudha isaanis kanneen akka maashina maallaqa lakkaa'uuf nu tajaajilu, teessoo meeshaalee irra kaawwannuufi sooftiidha. akkuma kana illee teessoo kana irratti maallaqni ni argama.

Biyya keenya keessatti namoonni baay'een buna dhuguu jaalatu. Araada isaatiinis qabamuudhaan guyyaa hundayyuu dhabuu warri hin barbaannes jiru. Kana irraa ka'uudhaan mana namoota baay'eetti guyyaa hunda danfifama. Kun immoo barbaachisummaa isaa dabaluu danda'eera jechuudha.

Bakki kun, bakka walakkaa magaalaatti argamuu dha. Walakkaa magaalaa kanaatti gamoowwan hedduun akkasumas daandiin asfaaltii bal'aan fi biqiltoonni magariisni muraasni kan argaman yoo ta'u, bakki kun magaalaa Finfinnee, kutaa magaalaa Gullallee, naannoo Kiiloo Jaha jedhamuu dha.

Dubartiin kun buna danfisuuf callaa isaa kan akaahuuf eelee irratti miicaa jirtudha. Abidda immoo sirriitti bukkee isheetti bobeeffattee kan jirtudha. Buna kana erga bilcheessiteen booda tumtee danfsti. Isa booda ollaa waamtee hirti.

Abaaboo diimtuu baay'ee ol hin guddanneefi firii baay'ee hin godhannedha. Baalli isaa magariisa kan ta'eefi baay'atee kan jirudha. Biyyoon inni irratti guddates biyyoo diimaa gabbataadha. Abaaboon kun naannoo kamitti argamaa?

Kun habaaboo ol samii keessa bahee mul'atuudha. Habaaboon kun halluu keelloo kan qabu yoo ta'u, kophaadhuma isaa samiitti ol bahee argama. Habaaboon kun gidduu isaan bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u, qarqarri isaa qaqal'aadha.

Gaarreen gidduu suluula qaxxaamuruu fi bifa dukkanaa'aa kan uffatee jiru argina. Gaarri kun boson yabbuu magariisaan kan uwwifamee jirudha. naannoon isaa baddaa waan ta'eef, hurriin kan buufatee jiruu fi kan qorrudha.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Kun oomisha kuduraa hundee diimaati. Oomishi kun kumtaalatti naqamuun dhaabatee jira. Bakki kun bakka itti oomishi kun gurguramuudha. Oomishi kun bakka kanatti baay'inaan kan argamu yoo ta'u, kumtaala bifa adii qabutti naqamee jira.

Kun lakkooftuu sa'aatii kan digitaalaadha. Sa'aatiin kun bifa digitaalaan kan lakkooftu yoo ta'u, lakkoofsa bifa gurraacha ta'een agarsiisti. Sa'aatiin kun mana keessa kan kaa'amuudha. Sa'aatiin kun akkasumallee guyyoota fi ji'oota illee kan lakkaa'udha.

Dubartoonni hedduun harkatti baganaa baatanii kutaa haphii uffatanii faarfachaa daandii irra adeemaa jiru. Isaanis hordoftoota amantii Kiristaanaa Ortoodooksiidha. Shamarran asirratti argaman hunduu uffata adii uffatanii mataatti kutaa haphii maratanii faarfachaa adeemaa jiru.

Uffanni aadaa Oromoo baay'ee miidhagaadha. Kun immoo iddoo gurgurtaatti alatti fannifamee argama. Halluu isaa garri caalu diimaadha. Garuu halluu kan biroos qaba. Yeroo uffatan baay'ee miidhagaa fi kan nama bareechudha.

Mana bifa miidhagaa gi ammayyaatiin ijaarame keessatti wantoota mimmiidhagok heduu arguu dandeenya. Fakkeenyaaf ibsaa halluu adda addaa kan qabu, kan lafti isaa bifa addaan hojjetame, keenyan isaa halluu adda addaan kan miidhagfamedha.

Akka biyya kanaatti namoonni baay'een amantii isaaniitti cimoodha. Kanaaf jecha gara mana amantaa yeroo isaan dhaqan argina. Kana malees abbootii amantaa isaanii baay'ee kabajuudhaan jecha isaanii fudhatanii ittiin jiraatu. Kun immoo jireenya isaanii fooyyeffachuu akka qaban nutti mul'isa.

Muduraa fi kuduraaree garaa garaa kan akka qullubbii diimaa, kaarotii, muuzii, maangoo, paappayyaa fi kanneen kana fakkaatan mana suupper maarketiitii argachuu ni dandeenya. Namoonni kuduraa fi fuduraalee oomishuu danda'an eenyufaati?

Qaroominnii fi beekumsi dhala namaa erga saffisaan babal'atee, namni yeroo gabaabaa keessatti bakka barbaade akka gahu kan godhu konkolaataan danoomaa jira. Konkolaataan baay'inaan jiran kunneen uummata danuu bakkaa bakkatti sochoosu.

Kun shamarran Oromoo Uffata aadaa Oromoo uffachuun miidhaganii shubbisaa jiraniidha. Shamarran kun lakkoofsaan afur kan ta'an yoo ta'u, lafa dhaabatanii shubbisaa jiru. Dudduuba isaanii waa aaraa jira. Shamarran kun uffata aadaa kutaa Oromoo kamii uffatanii argamu?

Kun, firii bunaa fi dhugaatii bunaa dha. Bunni Itoophiyaa keessatti dhugaatii guyya guyyaan dhugaman keessaa isa duraati. Bunni danfifamuuf adeemsota akka:buna guuruu, buna qulqulleesuu, buna akaawuu, buna tumuu fi danfisuu fi qorruu faa keessa darbuu qabu.

Meeshaalee miidhaginaa kan dubartoonni gurratti godhatanidha. Gatiin meeshaa kanaa qaalii ta'uu danda'a. Namoonni yeroo tokko tokko jiranii akka kennaatti, yeroo ayyaanaa yookaan immoo qophiin addaa jiru nama jaalataniif kennaa kennu.

Dhugaatii bakkee garaagaraatti argamudha. Dhugaatiin kun bishaan saamsamaa liitira walakkaa walitti hidhamedha. Isa jalatti immoo juusii maangoo saamsametu argama. Miilli nama as bira dhaabbatee jiru tokkoos ni argama. Namichi kun dhugaatii kana eessa geessuufi?

Meeshaan elektirooniksii kun, maqaan isaa bilbila mataa jedhamuun beekama. Bilbila mataa jechuun meeshaa of irraa ispiikarii ittiin bilbila haasa'uuf akkasumas ittiin sagalee dhageeffachuuf gargaaru qabu yoo ta'u, meeshaan kun haalluu gurraacha ta'e qaba.

Dhall namaa lafa kana irra jiraatu amantaa adda addaa hodofa. Kana jechuun immoo amantaa gosa hedduu jira jechuudha. Isaan keessaa amantaa Ortodoksii isa tokko yommuu ta'u, hawaasni amantaa kana hordofu, yeroo waliin ibsaa ibsaachaa jiran kan nutti agarsiisudha.

Kun handaara daandii konkolaataan irra imaluuti. Namoonni qarqara daandii kana irra olii fi gadi imalaa jiru. Bareeffamonni fi beeksisoonni adda addaas daandii kana cinaatti ni argamu. Barreeffamoonni taappellaa xixiqqoon fannifamanii argaman kun waa'ee maalii ibsu?

Kunneen namoota uffata aadaa Oromoo uffatanii bareedanii jiraniidha. Namooti kun muka jala naannoo haroo yookiin bishaan ciisaa jiru. Namoonni kun tarree galanii dhaabbachaa jiru. Uffati isaan ufffatanii jiran ammoo uffata aadaa kan Oromooo kutaa garaa garaati.

Kun nama caaffee taa'ee dhugaatii aannanii fi buna walmakaa dhugaa jiruudha. Cinaa namicha kanatti biqiltuun magariisi namatti tolu ni argama. Namichi kun osuma dhugaatii kana dhugaa jiru bilbila isaa ilaalaa jira.

Ministeerota Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko Biiroo Inveestimantii fi Industirii Oromiyaati. Biiroon kun mallattoo ministeerota biroo irraa adda isa baasu kan qabudha. Hojiilee dinagdee naannichaa guddisuu keessatti shoora kan taphatudha.

Kun dubartoota wantoota ittoo mi'eessuuf oolan gurguraa jiranidha. Bakka kanatti mi'eessituuwwan garaa garaa qodaa mataa mataa isaanitti naqamanii jiru. Bakki isaan taa'anii mi'eessituuwwan kana gurguraa jiran kun iddoo gaaddisa yookiin dawoo qabudha.

Kun gosa biqiltuu Birbirraa jedhamuudha. biqiltuun kun baala xixiqqoo fi baay'ee baasudhaan beekama. Biqiltuun kun yeroo baay'ee dallaa mooraa jala dhaabama. Biqiltuun kun firii baay'ee illee buusuu danda'a. Biqiltuun kun guddinni isaa hammamidha.

Kun bantii manaa irratti kan maxxanfamee jiru gosa kumtaalaa bal'aa kan ta'e yoo ta'u, gidduu isaatti boci rogafree qabu irratti bocamee jira. Manni kun yeroo baay'ee baadiyyaatti kan argamuudha. Gidaara mana kanaa irra maaltu jira?

Antuunni xiqqoon gurra ishee samiitti ol dhaabdee dhaggeeffachaa jirti. Kana malees, eegee ishee lafa irra diriirsitee as ilaalaa jirti. Antuunni yeroo baay'ee lafa uruun boollatti galti. Iji antuutaa garmalee gurraacha.

Shaayii danfaan qaruura gabaabduu xiqqoo takkatti qicamee minjaala irra kaa'amee jira. Shaayii danfee jiru keessa fal'aanni shukkaara ittiin kokorsan kaa'amee jira. Qaruurri shaayii kun akka shaayii danfaan nama hin gubneef gurri itti hojjatamee jira.

Kun oomisha simintoo qodaa ittiin fe'amutti naqamee argamuuti. Simintoon kun maqaan isaa 'Itiyoo Simiint' jedhama. Namoonni ammoo meeshaa harkaan oofamuun simintoo kana ittiin gara iddoo fe'amutti ittiin geessaa jiru. Gara fuuldura iddoo kanaatti maaltu argama?

Mana balballi isaa hurraachaa, kan manichanirratyi immoo suuraan namaa kaafamee jiruu gi manicha irra immoo dhukkee qubateera. Namni uffata qalamii manichaan wal fakkaatu uffate tokko gara manicha deebaatti darbaa jira.

Kun kitaaba Afaan Oromoon barraa'e yoo ta'u, mata dureen kitaaba kanaa 'Seenessa Eenyummaa Oromoo' jedha. Kitaabi kun kan barraa'e Pireezidaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan ta'e Obbo Dirribii Damiseetini. Fakkiin qola kitaabav kanaa irratti argamu fakkii maaliitii?

Kun kophee dhiiraa kan daa'immaniiti. Kopheen kun bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u, gubbaan isaa gogaa irraa kan tolfameedha. Kopheen kun keessi isaa bifa keelloo kan qabuudha. Akkasumallee kopheen kun hidhaa kan qabuudha.

Aardiin ameerikaa dimokiraasiin kan keessatti lafa qabatedha. Kana irraa kan ka'e biyyoota sana keessatti aangoon kan darbu karaa filannoo uummataa qofaani. Kana irraa ka'uidhaan waanti kun hanga har'aatti hojii irra oolaa jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun manaa fi namoota sadii kan taa'an argaa jirra. namoonni kun sadan keessaa tokko taa'aa kan jirtuu fi lama ammoo dhaabbachaa kan jiranidha.

Kun kophee dubartootaa kan Hiilii jedhamuudha. Kopheen kun lafarraa baay'ee ol kan ka'u yoo ta'u, yeroo baay'ee dubartoonni kophee kana sagantaa addaa irratti kaawwachuun beekamu. Bakka kanatti dubartiin kophee kana kaawwatte illee ni argamti.

Kophee dubartootaati. kopheen Kuni halluu gurraacha kan qabuudha. bal'inni Isaa baay'ee dhiphaan Kan ta'eedha. kopheen Kuni garri fiixee isaa baay'ee qara Kan ta'eedha. gara duuba isaatiin baay'ee qal'aa Fi ol-dheeraadha waan ta'eef ofeeggannoo yoo hin goone ta'e nama kuffisu danda'a.

Kun Ministeera Muummee Itoophiy Dr Abiy Ahimadidha. Dr Abiy nama wayii tokko ofitti qabee hammatee jira. Namoonni kan biroon naannoo kana jiran itti marsanii ilaalaa jiru. Kun lammiilee musliimaa baqatanii Itoophiyaa jiraataniif yeroo sagantaa Afxiraa qopheessanitti ture.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru mana barumsaa baay'ee dheeraa fi baay'ee guddaa kutaa ykn kilaasii baay'ee kan qabudha. akkasuma illee manni barumsaa kun qalama halluu lamaan dibamee jira.

Foon qalamee hiramuuf jedhee bakka gara garaatti qoodamee jiru argina. Foon kun namoota danuuf kan qopheeffameeru ta'uu isaa qoodama isaa irraa hubachuu ni dandeenya. Foon akkasitti hiramu kan ayyaanaaf qophaa'edha.

Kunneen haadha manaa fi abbaa manaa ijoollee isaanii faana suura ka'aa jiraniidha. Namoonni kunneen uffata aadaa oromoo diizaayinii bareedaan hojjatameen bareedanii jiru. Abbaan manaa harka isaatti ulee bokkuu qabatee jira.

Hawaasa Oromoo marga ciranii harka isaaniitti qabatanii, siinqee qabatanii, uffata aadaa isaanii uffatanii ayyaana irreechaa kabajuuf baay'inaan socho'aa jiran argina. Namoonni kunneen eenyummaa isaanii, aadaa, afaan fi duudhaa isaanii kabajachaa jiru.

Kun dargaggoota Oromoo uffata aadaa Oromoo uffatanii bareedanii shubbisaa jiraniidha. Shubbistoonni kun baay'inaan kan argaman yoo ta'u, tarree galanii shubbisaa jiru. Namoonni shubbisaa jiran kun harkatti maal qabatanii shubbisaa jiru?

Magaalota baay'ee keessatti yeroo ammaa tajaajilli bishaan dhugaatii waliin gahamaa jira. Kun immoo hanqina yeroo durii ture furuu danda'eera. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een fayyadamoo ta'uu jalqabaniiru. Kana malees bakkeewwan kanatti dhukkuboonni karaa bishaanii dhufan akka dhaabatan taasisuu danda'eera.

Qotiyyoowwan gaanfa dhedheeraa tarreen yaa'aa jiru. Gaanfi qotiyyoowwan kanneenii garmalee guddaa fi fiixee irraa qara kan qabuudha. Qotiyyoowwan duubaan fageenya irratti sibiilli keebila humna ibsaa baatu mul'achaa jira. Kana malees, hurufni bal'aan jira.

Namoonni tokko tokko karaa guddaa gubbaa dhaabbatanii amantaa isaanii namoota karaa gubbaa deemanitti lallabu. Yeroo lallabanaitti yookiin immoo namatti dhugaa ba'an, sagalee guddiftuu fayyadamuun, yookaan osoo meeshaa kamuu hin fayyadamiin sagalee isaanii qofaan lallabu.

Koloneel Alamuu Qixxeessaa jedhama. Goota Oromoo beekamaadha. Nama sirna Mootii yeroo sanaa mormuun beekamuudha. Jalqaba leenjii loltummaa kan fudhate sirnuma mootii Hayila Sillaasee keessatti ture. Gooti kun mataa isaatti maal kaawwatee argama?

Akka addunyaa kanaatti yeroo namoota haasaa taasisan ilaallu miira garaa garaa keessa ta'aniitudha. Kun immoo kaayyoo haasaa sana jalqabaniif akka seeraan xummuratan taasisuu danda'a. Haata'u malee namoonni baay'een haasaa yeroo taasisan aarii keessa galuudhaan kaayyoo isaanii hanga dagachuu danda'anitti ga'u.

Namoonni kunneen waaqeffattoota amantii Ortoodoksii yoo ta'an, naannoo mana amantaa isaaniitti kan argamanidha. Hundi isaanii uffata adii uffatanii kan jiranidha. Ibsaa ergaa addaa isaaniif qabu harka isaaniitti qabatanii kan argamanidha.

Kun namoota daa'ima hammatanii fuula ifaadhaan dhaabachaa jiraniidha. Namoonni kunneen tokko durbatii yoo taatu inni tokko ammoo dhiiradha. Dudduuba isaanitti gamoo tokkotu argama. Namooti kun uffata bifa daalacha fi arrowa uffatanii jiru.

Holqi seena qabeessi Soof umar uumamaan kan aragmuudha . Holqi Soof Umar Oromiyaa godina baaleetti kan argamuudha. Holqi kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii saayinsii fi aadaa irratti galmaa'ee jira. Lagani keessaan yaa'a.

Simbirroota hedduun isaanii akka addunyaa kanaatti biyyoota muraasa keessatti qofa argamu. Kun immoo biyyoota isaan keessatti argaman kanatti daawwattoonni biyya alaa irraa dhaqanii akka daawwatan taasisa. Kana irraa kan ka'e biyyi daawwatamtu galii irraa argatti jechuudha.

Harroota lama kan lafa gogaa irra dhaabbatanii jiran yommuu ta'u, mataannharroota kanaa hin mul'atu. Harroota kanaa as dhagaa xinnoon tokko ni mul'ata. Harroota kanaan achitti kan lafa ciisee jiru muka moo sibiila?

Kun Itoophiyaatti alaabaa Mootummaa Naannoo Sabaafi Sablammoota Umattoota Kibbaatti. Alaabaan kun halluu sadi: diimaa, adii fi cuquliisa kan qabuudha. Gidduu isaan ammoo mallattoo mana citaa fi biyyee irraa hojjjatame kan ta'e qaba.

Kun oomisha kuduraa fi muduraalee garaa garaati. Oomishaaleen kunneen bakka tokkotti walitti kuufamanii argamu. Omishaaleen kunneen kannee akka timaatimii, avokaadoo, qaaraa, maangoo, paappayyaa, hundee diimaa fi kanneen biroo ni argamu. Bakki oomishi kun walitti qabamee itti argamu kun bakka akkamiidha?

Meeshaan kun maqaan isaa oovaanii jedhama. Oovaaniin kun humna elektirikaatin kan hojjatu yoo ta'u humna elektirikaa chaarjii godhatee of keessatti qabatee hojjata. Meeshaan kun, nyaata adda addaa kan akka ittoo gosa garaa garaa bilcheessuuf oola.